Ihotera inowanikwa muZimbabwe muna Samora murodhi yakanzi Samora ende hotera iyi pasi pacho pane imwe kamba inonzi chikeni ini inotengesa huku.

Pamberi pakazara vanhu vanotengesa zvakasiyana siyana kuchisanganisira munhu arikunyatsobuda zviri pamberi pamufananidzo munhu arikutengesa (airtime) nemabhanana anova ari mudhishi.

Pane imba inotandarirwa nezvidhakwa ,panze pari kuratidza mvura ichangobva kunaya asi yamira ,paine motokari dzakamira, denga richiratidza kuti mvura yava kuuya